Aanamapya naaniimuna oye na omikalo odhindji ndhoka haya longitha okupulula momapya gawo. Yamwe ohaya longitha oonani, ohaya longitha wo omambakumbaku ngoka oyendji yomu yo ye ga simaneka okupululitha momapya gawo, opo ya kune nawa iikunomwa yawo.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongithomwa mbyoka hayi longithwa kaanamapya naaniimuna, opo ya pulule omapya gawo, haye shi ningi nee uuna omvula ya loka. Omambakumbaku ohaga pulula nawa ihaga pulula oonkudhu, sho osho wu wete aantu oyendji ya simaneka okuga longitha.

Moshilongo omu na omaludhi gomavi, ngaashi naanaa omavi ngoka haga kala ga londa, ano poondundu nomavi ngoka haga kala ga thethelekana nawa, ngoka oyendji yomugo haya mono kutya opo poompito oombwanawa nokutunga omagumbo. Ashike aantu ngaashi aaniimaliwa, ohaa tungu omagumbo gawo koondundu nosho tuu.

Oomenye nooholongo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi liwa kiiyamakuti iikwawo ngaashi oonkoshi, ndhoka hadhi li owala onyama. Ano iinamwenyo mbika oyi li moshiponga kiinamwenyo iikwawo.

Aanafaalama yamwe ohaya kunu iimeno nomalalakano ga yoolokathana, ngaashi yamwe yomuyo haya kunu iimeno, opo ya landithe kaantu mboka ya hala oku ka tsika komagumbo gawo, yo yi imonene iimeno yawo yi li nawa.

Miikunino yiimeno omuna ominino ndhoka hadhi longithwa oku tekelitha iimeno omeya uuna yasa enota opo yi kale yina oonkondo yo yi ime nawa yi gandje iiyimati iiwanawa ya ziza nawa.